Looseemmo Sa u lame lamalara borreesste gafira borreessitinita borrote guffa borrote techo rosinke qaallate malaattanna wo manka borreessate bude harancho xawishsha aate.

Borrotenni dhagge borreessine ilamate saysa egennote egennoti babbaxxitino xiinxallo xawinsanni horonsi'ne xaano dhaggenke baattonke ofolla aga ittanke bude kalqete leelisho sidaamutta, Tophiyutta.

Afuu Jirte Rosiishsha daqiiqa aantetenni aleenni ini Ewelimmate Sumi riqiwaano lawishshi sette coy fooliishsho Ha nurisaano Su mi riqiwaanonna borreessitine ewlimmate sumi riqiwaano ha nurisaancho su mi riqiwaanonna Massagaanchimmate Sufo massagamaanchimmate.

Sagale manchi beettira hasiisanori giddo waana coyiti konnira manchi beetti sagale nookiha heera lowo geeshsha hasiisanno yaate konnira sagalete lowo horo noose yaate

sumudu kuni amaaru afiinni borreessinoonnihu adimaasi baashshaaggeri yine boreessine iimaho sumuda worre baqqala kuula buurre loonsoonniwa ikkasi xawissannote yaate .

Daddalo kuni daddaloho yineemmohu mittu manchi mitto hirate woyi woxeho soorrirate hasirino uduunnicho dikko fushshe hirannoha ikkiro konne daddaloho yineemmo

rosiisatenni daqiiqa Meyate rosi aana nooke laooshshi Loossinanni soorro abbatenni Niwaawete giddonni fulte shiqqino Meyati rossanno woyte xamuwa daftari nera borreessitine jawaachishatenni xawishshunninna giraafetenni woratenni uytanno dawaro gara ikkase dawarre.

Loossinanni daqiiqa konni woroonni shiqqino Su mi ledaano Batinyisaanonna xa muwa su mi ledaano batinyisaanonna deerrisaano kiiro horonsidhine woroonni Deerrisaano Kiiro nooha fooqa darga wonshitine guuta coy Taqa.

Looseemmo Ko iicho yaannohu dargu gurdi techo rosinke yannate ledaanchooti gurdi ledaano dargu gurdi ledaanonna Beetto dikko hadhe daggu Looseemmo Ko iicho.

Loossinanni Rosiishsha Qaale Qaali suude mittimmatenni mit timmatenni kalaqamanno kalaq amanno massagannoha massag annoha loosiisatenna loos iisatenna Mitiimma heedhannonsa kaa habbooti Loossinanni Rosiishsha Qaale.

Afantino gashshaanonna annuwu giddo mitto ikkinohu anbaasaaderchu diina muftihu gobbanke baaru waalchi furcho afira halaale ikka noose yaanni no yaate

Addis Abbebu qooxeesira affantano mootimmate rosi mina woyi yuniveristuwa haanju harumi latishshi loonse wore sa'nanni gara faajete hanafisiisu yittano sokka xawishshunni sayinsonni.

mannu duuchu dani uduunne uddire dirame haranni noowa kameeluno noowa hattono wi'late base lawannowa ikkasinna caabbichu shiwono noowa ikkasi xawissanno

Lamu sase timo doogoti xaadinowa mannu mucuqi yee no doogote iima millisanohu horo tae nootera uduuncho samote duqe noo daimi rahe rahe naffi asse qaafani no gari baxisinoe.

tini lowo geeshsha biiffannoti dancha gede biiffanno footo danchu kaameerinni haa'noonniti qooxeessa biiffannoti tini kultannori maatiro seekkine la'niro biiffannota faayya ikkase kultannoke misileeti yaate

Xooqara Xooqara hakka kawa higannowa hooge uurrinowa Danboowe Maahoyyena hanni gaffi hunku way gede lolahe imisinni assiteenna anfannina dirranna ofolli !

Oofano seeda doogo fultano woyte ooffara qajeeltenna maarekkinonissaha doogote adawu agarano woyi mootimmate bisa qorqorsha assittano seera harunsanni mootimmate sumuu yinohanna koe baddara.

tini maa leelishshanno yaannohura lowonta biiffanota misile xuma gede assine haa'noonnita leellishshanno misileeti kaameru danchunni haa'noonni lamboe biiffe leeeltannoqolten lowonta baxissannoe halchishshanno yaate

minenna gobba roore yanna hashsha horonsi'nanniti su'mase baatirete yinanniti xawaabba uyiitannoti danase kolishsho noota anfanni iimaseno borro loosantinoti no .

Babaxxittinno garinni biiffe aleenni hige leelittannotti tinni misile lelishshanori danu danunkunni isi maattiya yinummoha ikkiro mine lowo baalide cuffante woy tuante nootti leelittanno.

badheenni quchumu gobbate jirora yitanno borro seeda bayeecho noowa duuchu dani sicci noohura albaanni hige lamu manni uurrrite goowaho sidaamu qolo wodhite no

tenne misile aana noorina tini misile biiffanno garinni babaxxinno daniinni xawisse leelishanori isi maati yinummoro gobbatte agaraanno baalla ganba yitte hasaawa asittanni noo

konne bayicho lowontanni biifado ikkitino sagale nooha ikkanna, tini sagaleno maalunninna hattono quuphunni loonsoonnita injeeru aana worroonnita ikkitanna, lowontanni baxissannote.

dancha gede biiffino baatto noowa weese biiffe leeltanno hattono minna sidaamu budu garinni minnoonniti noowa gotti yiino ilaalira wole haqqe noota anafanni baseeti yaate

Kuri bu a qarqarase noo ilaalaamu dubbinni fultannoti paarkete mule Caamonna Abbaayyu bu a hee ra lamu garbi mulese garbuwa no Aleenni kulli bu a Ilaalunni hee ranna paarkete mule noo.

Base basetera mannu dikkosi iibbishirara woyi mannu hate base daye owaante affirara yee babbaxxitino afii borro qiixeesse egenshiisha xalano waalchoho ikkonna kayinni bude qooxxeesuha agarino garinni ikkalla noosi.

Ikkollana miteekke tenne hajo lainohunni mite mite amadora leeltanno foonqe heedhuro rosiisaano uminsanni mala kalaqqanni horonsi ra hasiissannonsa Ikkollana miteekke tenne.

Babaxxittinno daninni biiffe aleenni hige leelittannotti tinni misile lelishshanori isi maattiya yinummoro duume leinnotti qaarette baribare mitto dariga gannibba yiitte duunante nootti leelittanno.

Hatte baxilleeti Sayikkihu Hawaasi garbinna yannara Itophiyu yannitte masteri garbu qarqarira kalaqamunnirenna pilaane qixxaabbinosi katami Hawaasa daa ataanote hasiissannore biifinse callaati.

Babbaxxitino basera babbaxxinowa hee'ne horonsi'nanni woyte bubete iimani qole jawa horo aano manchi beettira kuni tuqu xaadooshi iso horosi anfanni horonsira dibushshano.

Maashine addi addi horo uyiitanno maashine loonsoonihu addi addi yanaasincho hayyo horoonsineeti ise worre heenooni basa addi addi horo uyiitanno

warxanno Asse Asse warxanno Dukko Dukkanino rosaancho gara lainohu Aade Amalo huuro naggi Laalo uytinose xawishsha seekkite asse Hanni shii !

Manchi beetti hiikkuno umisi ama'no hooganohu dino kayinni mitu mitu manchi cubbi daafira ree kae manchu beettira ayayamanoha yesuusa agurte wole ayayamancho'yati yte amantano.

Macciishshanna Coyi ra jiro nohura Coyi ra Hala ladu garbi hee rasi daqiiqa Sidaamu zoonera qara katama ikka Qarqaru daga wosina adhate noonsa Taqa.

Kuni mati yinumoha ikiro hanja murowa afine'mona bifadoricho ikana isino Kone darga mayi leelanno yinumaro muuze hanannisu timantime gooranna buurtukaane leelitoneha

sidaamu daga budu sagale shaafeeeta xilteho worre shiqinshoonnita mannu ganba yee itanni noota baalunku angansa diriirse xilteho afooho wore no

rosaano noonsa mitiimma Babbaxxitino heedhuro rosaano noonsa mitiimma Babbaxxitino Babbaxxitino mitiimma noonsa rosaano heedhuro kaa la habbooti Lowo geeshsha faayyaho !

Loossinanni Tenne jawaantesinni noohu Piraagete maraatoonera Cheekki Rippuubilikete hanni Turbo Tummohu dhagge affinoonniri nooro rosiisaanchi heewisame umiha fuli Loossinanni Tenne.

Tenne dhagge garinnino mitte manchora lubbora baxxannohu mittu beetti noose Misile Haarookkisete wi aana noo tuuta yinanni Tenne dhagge garinnino.

tee basera lowontanni jawa ijaara ikkinohu nooha ikkanna, hattono biiffanno doogo biifinse loonsoonniti yaano isipaalte ikkitinoti nooha ikkana, mereeroho sasu biifaho kayiinsoonni haqqichi no.

Xaphoomu gashshaanchi dottorchu duucha hige quchumu giddo dooganna quchummate biinfile seekkine agarre daggano ilamara coite gobba ragisiiso yee sokkasi saysannati la'nannihu.

Kuri lelitanori batto loonisanire ikana kurino maricha, moroda, sasse leka zaffa ikan maricha horronisinemoha batto wissate ikana kone sasse lekaha kayinila winisoniha chanichate horronisinaniho.

Kunni Manu loosino umu danachooti isi aano horro seenu umisa danchi ajiro lexe amaxano hakiino sa'eena umisa danacho seeda assirarra wodhano.

tini lowo geeshsha biiffannoti dancha gede biiffanno footo danchu kaameerinni haa'noonniti qooxeessa biiffannoti tini kultannori maatiro seekkine la'niro biiffannota faayya ikkase kultannoke misileeti yaate

kuni sumudu biraani baanke tele birretenni kaffallanni garana hattono manna koyeense baraarsha afi'nanni gara kultanno borro iimaho noota ikkase xawissanno misileeti

Waayi agattowi bande di'lannanni agattoti yinanniri batinyu heera dandiittano wolootu kayinni hakkini roortino kaajjado giddo girtano agatto heedhano daafira doodhine horonsira hasiisano.

Lukkuwu mitu mitu heeyahe mitu mitu haraqeye mitu mitu sona soorramori dudu kolishshoti heerano, tini kolishsho lukkiteno danase anfumo gedetenna albidise kayinni quphe qaltanotta meyi lukkichoti.

Hodhishu addi addita babaxitinno horo aanno aanno horo giddo hedooniwa rahe mare iilate lowo horo afirinno isi haranni leelanno doogo addi addi hayyo horoonsi'ne loonsoonite

Qunqumado shaana Kuni shaani lowo manni horoonisirano shaanaati konnira lowo horo mannaho aanni noo shaanati duucha yannara afira dandiinanni shaanati

Loossinanni Suwise Nabbawa Aleenni mitteenni ikkine Macciishsha nabbambummo ki ne gattino guffa Xaadisaano Gurdancho Coy waaxo ikkitine mimmitinera huuro naggi fooliishsho Horonsi ra assitine nabbabbe.

Barru Rosi Amado Qaallate Fichera Borqaalla araado yaanno qaalira xawishshu fiche Horonsi ra yorsiisate Isayyo Borreessa Layinkihu qarrisate qarrissate yaanno qaalira xawishshu fiche mitiinsate.

Kuni leleano mini alati chukote quchumi giddo afafnitanoha ikana birre warro koonni mini giddo loonisani afanitanohu UNK sttari kolejje yatteni affanitano.

Daimmotu rosoho dirinsa iillanni heerenanni rosu minira sonke hakko dancha akatta dancha mimmitu baxile dancha egenno yannatenni codhittano gede assa dibushano.

agananna hakkuy aleenni amadame amadante wolqa hooganno godowa gobbara qolanna mittu agani hoogganno yannara addi addi qarri aleenni keeshshanno bisu iibbilli shotu uminsa maatensanna heeshshonsa aana hurranni dhibbi marro marro kalaqamanno.

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinsille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote konnira dancha gede assine haara danchate

Maganu addinta gari kalaqinose asse Maganu addinta gari kalaqinose asse Maganu Maganu asse kalaqinose gari addinta worete yee maala lanni !

Gate ikko minu albaani woyi hala'lado qanchu baatto heedhuro hattera muro laalo loonse kaynse fushine horonsira itate woyi fushine dikkote shiqqisha jawaantete.

Tenne basera lowo manni ofolle nooha ikkanna, konne bayicho ofolle noorino meento calla ikkanna, ofolle noo bayichino lowontanni biifadoho, badhensanni hige no seeddanna haqqe no.

mannu loosanno loosi giddo mittu daddaloho kowiicho qaaqqo shiimmaaddare safarte hirtara worte noowa barbare bullee qimammenna hattono woluri noowa ikkasiiti yaate

tini lowo geeshsha biiffannoti dancha gede biiffanno footo danchu kaameerinni haa'noonniti qooxeessa biiffannoti tini kultannori maatiro seekkine la'niro biiffannota faayya ikkase kultannoke misileeti yaate

konni qaali fiche Aleenni noo qaallata eote fichensa hatenne coy fooliishsho garinni lae la e aane noo garinni taashshidhe konni.

Qaallate Xiinxallo Lawishsha albinkunni ronsanni daqiiqa dangummonte gede qaali suude Qaali suude Xaadisa xaadinsanni gara lawishsha eemmo ha runse e Qaallate Xiinxallo.

tenne basera sidaamu wedelli sidaamunnoiha budesinna balchoomasi leellishshanno garinni uddano uddidhe hattono, angasara sicco sidaamunniha amaxxitinori doogote godo'litanni leeltanni no.

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinsille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote xa tenne yannanni togoo footo haara danvchate

tenne misile aana noorina tini misile biiffanno garinni babaxxinno daniinni xawisse leelishanori isi maati yinummoro mannu reenna miqqa calla gatinotti leelittanno

faabirikunni ashshagame daanno uduunni giddo mitto ikkinori laastike hunate horonsi'nanni uduunnicho ikkinota kultanno borro iimasi noote yaate kiirose lee ikkitannote

Biinfille yaa manchi beetto lowo geeshsha wolu kalaqamii badanosiri giddo mittoho kunira biinfillu yaa lowo geeshsha hasiissano konnira biinffille seekkine agara hasiisano

Maga'note base ikkitto sirbu base hattono wole wole ama'nonni hayatano manni horonsira dandaano kone muziiqu masara iso loonsi woyte kone kuni horonsiro yine bande iimaho woronniri dino.

Dadalu mine kuni minino alibidosi shomboqotenni loonsonni qiriccinni huxinoonihha woyi dukkinonniho, jakonno manu alibanni ikko mineenni offole sagalenna buna horonsirano

adawu agaraano giddo mitto ikkinohu jawu manchi poolisete uduunne uddire angasira mayeeka amade sokka sayeesara madirakete aana fule noota .

itiyophiyu gashshooti umisiha siccunna sumudu gara afirinoha ikkanna konne sumuda dirunku ledo borreessine worroonniha kiirosi sette ikkannoha anfanni baseeti .

tenne basera noohu muuziiqu uduunne yine woshhsineemmoha ikkanna, kuni uduunnino muuziiqa godo'lineemmo yannara huuro batidhannokkinna ajjannokki gede assatenni kaa'lannonkeho. yineemo.

Kuri seenu udire sesena biife urite ale hige la'ani noota la'nemo qoleno insa kiiro sase ikinotana bunxana insano waajo qofe udune

Kowiicho lowonta biiffannona baxissano chiggigne leelitannoe tini chiggigneno mittu danita ikkitukkini duuchu dani haqqe chiggigne qixeesinoniha ikkanna danaseno lowonta haanjidhino

Eedisi ayeno maarannokkihanna Kurino qara loosu wolqaatinna ilama xagicho afi rinokkiha ikkasinni maatete riqibbannoreetinna gobbate noonke dagoomahonna gobbate qarra iillishanni yinannireeti.

Looseemmo Babbaxxino haqqi laalchinni lawishsho awukaatote mangotenna aantete ronseemmhu ganyi pappaayyu haqqenni egennantinota su manna gurdu handaaraati Looseemmo Babbaxxino Looseemmo.

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinsille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote konnira dancha gede assine haara danchate

Eedisi taraawo gargadhate Bue Fayyimmate Minstere fushshitino qeedhootu adhantinokkiri adhamansara maxaaficho giddonni haa noonniho albaanni horontanni siimu xaadooshshe Eedisi taraawo gargadhate.

Sidaamu budu uddano udidhino beetto biiffanoti lowonta goowiserano diigo wodhitinoti leeltanno isera badheenni higge duucha dana afidhino wonbarra leelitanni no

dancha gede biifinse loonsoonni minira dirre worroonniti riqqinanniti qiwaateno no wolurino noowa wodhate injaanno gede biifinse loonsoonnihonna biifado mineeti yaate

daa attote dargubbanni mittoho umi korkaata layinki korkaata sayikki korkaati Kalaqamu jironni Gangalantanni Nugusu gashshooti sai huxxaminoho hoteele hee ra kawa Daankanninna Xaa yanna Wabishebele Hawaasinni Addisaawunni hayishshi nanni Hoteele gashshooti.

Afuu Jirte Xaadisaano Gurdaancho Coy fooliishsho Horonsi ra noo lawishsha la ine coy fooliishsho fano agurroonni darga uynoonni xadisaano qaalla wonshatenn guutissine borreesse.

Loossinanni Shoolkihu lamente wilara korowo konni woroonni giraafete gannanni wi linannita ikkatenna w k l qiniishshi giddonna qiniishshu gobbaanni xaadooshshensaati Loossinanni.

Budu sagale mannu loosano woyte tene yannara duuchare karse hunanna la'nanni ,koni albaani ninke anfuummo gede ikkiro shaafettate giddo maala diworanni, shaafetta qansanni woyte lalu buuro worranni xa babbaxxinore karsinanna la'na albihu faale hunanori ikka hoogiro

tinni aleni lelyano misile mati yinumoro tini roe garbu gido uutite alba kawa hige la"ani noo. isera barbu guluchi wooro egemino.

tini maa leelishshanno yaannohura lowonta biiffanota misile xuma gede assine haa'noonnita leellishshanno misileeti kaameru danchunni haa'noonni lamboe biiffe leeeltanno mannu itanniana agannn nooti leltanno

Sumudaho, kuni sumudi hawassi quchumi gida afamanohha ikkanna baxino dariga gebireeli oritodokisete maga'no alibaanni piyasaho yinani bayicho turufaatinni piyasa haadhe hadhu doogo aanna afamano

Lawishsha Gabbiso mannu su ma Daaite Boona dargu su ma Hawaasa Loggita way su ma Abbay Aleenni shiqino lawishshi garinni onte mannu su manna onte egennantino dargubba su ma borreesse.

Egennaa misa qaallate egenno rosiishsha addinta shota assite uro Wole hekki yitanno qaallanni coy fooliishsho woy gufo borreessitanno gede assinsa.

Looseemmo Togo yineemmo woyte dodaano uminsa hanni Dodaanote dandoonni ikkinnina mannita hexxa Isilanchimma yitanno niwaawe ani dinonsa Looseemmo Looseemmo Togo.

aane noore ikkara dandaanno Niwaawe illachishshanno guulchirenna rosu umire hasaawa Niwaawennire kifilete miilla ledo hasaawa Hasaawaho ikkanno qaagiishsha amada Qaalu shiqishsha assa Guulchu woy rosu umi kaiminni dhagge kiironna diraama godo.

tini maa leelishshanno yaannohura lowonta biiffanota misile xuma gede assine haa'noonnita leellishshanno misileeti kaameru danchunni haa'noonni lamboe biiffe leeeltannoqolten lowonta baxissannoe halchishshanno yaate

Kuri misilete aana lelanori adhaminore ikke leelano kuri adhaminori mamoote siimu xaadoshe ase godowisiisino yite hedato woyi hedata lamunku waajo udirino.

konne bayicho lowontanni biiffanno basera mannu yowolotenni ha'ranni no base ikkanna, konne bayicho mitu biso hayiishidhanni nooha ikkanno, mitu kayiinni qulxumme woshshaaddanni noote.

tenne basera jajjabbu geeri mittimmatenni gamba yite ofolte nooha ikkanna, juri geerino waajjo gaawe uddidhe noore ikkanna, insara badheenni hihe leemmichunni huxxinoonni huxxi no.

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinsille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote xa tenne yannanni togoo footo haara danvchate

Looseemmo konninni aante shiqqino coy fooliishshuwa hundansa aantete rosinke xuruurroonni qaalla leellishaano woy leellishaanonna xaadisaanonnireeti Looseemmo Looseemmo konninni aante shiqqino.

Roso tini rosaanotee rosaanote yaa techo daraarcho ga'a gumma ikkitinoreeeti konni daafira rosaano seekkine amada woyi rosiisa hasiissanno rosu danchaho

Macciishshanna Coyi Coyi Sa u yannara qixxeessitini hibbo bado badotenni kifilete miilla nera shiqishshe Macciishshanna Coyi Coyi Sa u yannara qixxeessitini.

Babaxxittinno garinni biiffe aleenni hige leelittannotti tinni misile lelishshanori danu danunkunni isi maattiya yinummoro horo mitturi naffa fulannokki baatto kinchu callu nootti leelittanno

Hakkunni gedensaanni katamma barru Dagoomu Laooshshe hoshsho afi rate umonsa vayresete sayse Dagoomu laooshshe yaa mannu gobbankera aatenna wolehono vayrese tareessate buusa Eedisi dhibbi aana noonsa ikkanno.

tenne misile baxisannonna la"ate injiitanno woy la'ne ronsannire lowote afidhinota ikkitanna tini leellishshannonkeri la'nummoha ikkiro tini misile haqqunni umoho siwiila qansoonnite.

tee basera mitte mancho saatenni addo xuudhitanni nooha ikkanna, iseno ofolte heedhe xuudhitanni no, saate danino duume ikkitanna, siitiseno duumoho, badhensaanni higge kinna no.

Kunni quchumu gido afamano qaaqquulu sagale qixeesinnanni faafirikaati. Konne faafirika egensiisate fushinoonni egenshiishaati. Konne egenshiisha amade nootinna isera badheenni beetu leelanni no.

tini lowo geeshsha biiffannoti dancha gede biiffanno footo danchu kaameerinni haa'noonniti qooxeessa biiffannoti tini kultannori maatiro seekkine la'niro biiffannota faayya ikkase kultannoke misileeti yaate

Caabicho kuni caabichi elektriketenni loosanoha ikkana manaho lowo horo aanao lawishshaho tunsicho xawisanno hakiino sae lowo lowo kaaloshe asano yine hendani.

Qaallate egenno yineemmo woyte lowo sokkati giddose amadanohu ikkinottano anfe dagate afisiisara borrotenni maareekkisonni gari injinoe togoore borreessine ilamate rosiisate jawaanto.

Tenne basera lowontanni biifanno hijaari nooha ikkanna, kuni hijaarino hojjasi seeda ikkinoha ikkanna, kawaanni higeno kaameelu haranni nooha ikkanna, qoleno awawuno biifinohu uurre no.

Tenne base daimi hosannowa ikkanna, qaaqqulluno kiirotenni lowore ikkitanna, insa towaanyo assitara daggino mannootino uurrite la'anni afantannoha ikkanna, insa giddoonnino waajjo gowaane uddidhinorino afantanno.

Loossinanni Qoonqote tuqqo saleedu aana borreessite kayinni aane noore umo qaale aantete qoonqote tuqqo lawishshu garinni loosse Loossinanni Qoonqote tuqqo.

Babaxxittinno garinni biiffe aleenni hige leelittannotti tinni misile lelishshanori danu danunkunni isi maattiya yinummoro mancho isi ledo qaaqo muliisidhe shiimmu qaaqi annu mule uurenna mitto danna udirre noori leelanno

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinsille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote mannu kuni topiya ikkansa lelishshannoho

Shiqote laalcho bunu coomile ledisiisate yine horonsi'nannite danchu su'nili noosete, ha'michamu tumi kayinni sagale loosi'nanni woyte sagalete su'nile ledara karsine loosi'nannite.

Gangalattote base togotta waayi garbi qooxxeesira anfanni, hawaasi garbi qooxxeesira waayi coima agarano manna gaamenna yanna baalla biifisanohu heera hasiisano yee hedeemmo.

Qoonqote Tuqqo Qaale do nim ma ten ni donimmatenni maa reek ki ni ro maareekkiniro ho ron si dhan no se horonsidhannose Qoonqote Tuqqo Babbada Lawishsha hamaaraancho ha maa raan cho.

tini lowo geeshsha biiffannoti dancha gede biiffanno footo danchu kaameerinni haa'noonniti qooxeessa biiffannoti tini kultannori maatiro seekkine la'niro biiffannota faayya ikkase kultannoke misileeti yaate

tini lowo geeshsha biiffannoti dancha gede biiffanno footo danchu kaameerinni haa'noonniti qooxeessa biiffannoti tini kultannori maatiro seekkine la'niro biiffannota faayya ikkase kultannoke misileeti yaate

kowicho nooti aliidi misile lowonta biifinse haa'noonniti qooxeessano dancha ikkite la'annohano baxissanno misile leeltanni nooe ini misile lowonta biifffinnote yee hedeemmo yaate

Duuchu manni hasaawu heerenna hasaawu ganbooshshira fulinoha lawanno giddo meyaati woyi amuwuno annuwuno nooha ikkanna konni manni giddonni mittu manchi hasaawanni no

Kuni leleano bayichi woy darigi maniotu ilaniyino bara ayirisano dariga ikana toggo yinaniwoyite qaqqono iko wedelichono ilaminohu bara ayirrisirano barratti

dancha gede kinchunni huxxine biifinse loonsoonni gibbe gobbaani noowta lame xexxerrisa leellishshannota ikkitanna minuno leellanno hattono shiwonna woluri gibbete noote

kowiicho tini biiffanno misile maa labbanno yiniro lowonta dancha gede assine haa'noonni foototi qoxeessuno lowonta danachaho. tini lalibelaho yinanni amma'note mini kinchunni loonsoonniho kuni

mannu heeshshosinna umosi woyyeessate loosannori giddo mittu daddaloho kunino suuqete gobba waalcho duuchare worre hattono giddoonni hasi'nire afi'nanniwa ikkasi anfanniho yaate

mannu angate ogimmanni addi addi dani uduunne loonsaanori giddo meesane qotto akaafunna marcu baattote loosira horonsi'nanniri no badhensanni hige ko"atte waajjo no

tini leeltanni noo misile maaati yiniro biifinse danchu kaamerinni haa'noonnita leellishshanni nonketi xuma ikkase addi addi akata amadaseeti yaate konnira biiffanno misileeti tini gimboolaho yaate

Tekinoloje bashshoni roore hadhanni no albira hige mannu ise harunsihuno horamessa ikkino base basete isinni wedellu duuchu coyinni ikkitino horameye.

Gorgis Siddoole Ayyelech Tesema Mebiraatu Pheexiroos Tiibbo Dambi Beyyene Ba raasa Baallango Taaddasa Diimoole Goota Daamxo Daawiti Qaaqqe Taaffasa Gorgis Siddoole.

Eewa albaani togo egennote loonsonni hijaara anfanihu gobbadi lophitino gobbuwarati roorenka ikkonna xa kayinni ninke tophiyu gobbara hakkinni roore afoo amaxine dhaggefattanni hijaara loosatinno.

tenne misile baxisannonna la"ate injiitanno woy la'ne ronsannire lowote afidhinota ikkitanna tini leellishshannonkeri la'nummoha ikkiro tini misile angate waa wortanni noo manchonna anga haayshiranni noo manchooti me

Maxaafa maxaafaho yaa lowo geeshshi horo noosi maxaafu duucha egeno amadino maxaafu yaa giddosi amadino egeno ilamatee ilama sa'ano egenooti

Hiro hidhinannitta hiitto assine dirre woroniro laihu baallu xagge diassiranokka tene basera loossano manni horamessaho yaa dandeemmo korkaatuno dureemate jawa injo no daafira.

Konni daafira maatete loosanno gedenna meyate aaninni miilla meya beetto duhanno ikkinonsare loosu duhi shaalanno gede jawaante kaa lama gidde ikkitanno.

Konne mancho misilete aana leelani noo mancho ayiiti mama afamano loosolisino maati afoo mayira amaxino awuuwe noosinso dinosi afinooniri hani kule`e?

tini leeltanni noo misile maaati yiniro biifinse danchu kaamerinni haa'noonnita leellishshanni nonketi xuma ikkase addi addi akata amadaseeti yaate konnira biiffanno misileeti tini

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinsille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote tini injeera loosi'nanni woy ga'ninanni akambaalooti

Kuni misilete la'neemohu Desiti ledamohu docter adunya duumohu ledo noota leelliishano misileeti, tene misile la'numontenni gede aduny duumohu sidaamu zeefene zafananoho

Kuni sumudi itiyophiyu daddalu baankeha ikkanna lowo manni tenne dadallu baankera wole baankuwanni roore woxe wodhanote yaate tini baankeno lowo manna afidhinote

Tini lanemoti bunna aniganni sine ikitana tini buana agiganitino ayiradu udunichinni loosanitinota ikitana kunni udunichino ulla anganni fule uwiiro hiqqme calla baano.

konne bayicho afantino gashshaanonna annuwi nooha ikkanna, kuri'u giddoonnino lowontanni sidaamu manniwiinni baxille afi'rinohu su'masi xiraatu beyyene yinannihu seemma uddi're no.

Ninke minira ha nummo Rosiisaanchikki chokki konne roso gumultinanni woyite onte woroonni noota borreessitanni rosiisi ri Ninke Ninke minira ha.

tini lowo geeshsha biiffannoti dancha gede biiffanno footo danchu kaameerinni haa'noonniti qooxeessa biiffannoti tini kultannori maatiro seekkine la'niro biiffannota faayya ikkase kultannoke misileeti yaate

macciishshate ikkannona macciishsha Lowo alba macciishshate ikkannona macciishsha Lowo alba macciishshate ikkannona macciishsha macciishsha ikkannona macciishshate alba Lowo geeshsha danchaho !

duuchu daniti buudhinanninna bisoho riqqinanni qiwaatta noote giddo mitticho angtenni amadde ingilizete afiinni borreessinoonni borro noota leellishshanninna kultanni no yaate

Kiisaame chaarte duucha filashshikaarde mitte hige leellishate baychunni baycho haa re ha rate rosiisaanono ikkito horonsi ratenna coy fooliishsho kalaqate kaa litanno Kiisaame.

Wedellu gamba yiiro mimmituwinni lowore adhano loworeno rosiisano mittimmate kaajjilenna ledamete daafira sokkansano duure saysano gede ayeeno afinotta ikkitino daafira wedellaho balaxo aatella.

Borreessa Aleenni taqa aana ani borreessummo ata xawe leellanno ne gede daqiiqa gufo haranse borreessate gara mitteenni Isayyo Borreessa ikkine wo naallo.

Kunni borrote uduunnicho biirete tinni biire boreesinnanni yannara lowo geesha asite biifise boreesitanoha ikitanna tinni biire waagga lowo ikitino daafiri biirote mannila horoonsirano.

Dhagge habbanokki gahshaano tophiyite giddo kuri geinorenna gobbate daafira waaga baatino gashshaanoti yee naqashe ikkano manninke baallu giwanohu kayinni loosammi baalira diqilo buuranni qussanni calla ofollanno, loosamire irkisanni, loosamara hasi'nannire xa'minanni ha'niro mayi danchi bai.

Haaro Qaalla Hegersate Qaali suudu Egenno Horonsi ra Ha runsi keeno Loossinanni taqira maxaafu shiqqinota mitte mittenta qoonqote tuqqo woy mitto mittonka qaali suude xaadisansaranna babbadansara albaanni dafitarinsara borreessansa buuxi law.

tini misile lowo geeshsha biiffannota ikkite addi addi akata amadde nooti leeltannoe tini maati yiniro dana duume hocco nooti uulla haqale karroonnihu leellanni nooe

Looseemmo daqiiqa woroonni shiqqinota qaali Taqa Looseemmo kiirote dona yitanno kiiro nabbawankera qaali kiirote dona yitanno albaanni balaxote xa muwa gaamotenni kiiro ani nabbaweemmona mmana hasaabbine dawaro qaalunni kulle.

tini misile lowo geeshsha baxissannote la"ate injiitanno woy la'ne ronsannire lowote afidhinota ikkitanna tini leellishshannonkeri la'nummoha ikkiro tini misile afantino gashshaanonna annuwate yineemmori giddo mittoho

Konne darga lowontanni biifado bayicho ikkinoha ikkanna, konne bayicho waay aliidinni dirranni nooha ikkanna, kuni waayino lowontanni biifadoho, konni waay badheenni biifanno bayichi no.

tini lowo geeshsha biiffannoti dancha gede biiffanno footo danchu kaameerinni haa'noonniti qooxeessa biiffannoti tini kultannori maatiro seekkine la'niro biiffannota faayya ikkase kultannoke misileeti yaate

aane noore ikkara dandaanno Su munnire gurdunnire su mi ledaanchunnire gurdi ledaanchunnirenna xaadisaanonnire Leellishaanonnire qummisaanonnire yannannire Coy fooliishsho danire kulaancho xa maancho tircho marcho gurdancho Irki raanchunna guutu coy handaarire Babbaxxitino.

misile tini aleenni nooti lowo horonna lowo tiro afidhinote yaa dandiinanni konnira danchu kaameerinni haa'noonnite biiffannote tini misile dancha ikkase buunxanni

tee basera musiliimete amma'no amma'nitino roduuwi nittimmatenni gamba yite hedo sooridhannni nooha ikkanna, duuchu mannooti waajjo gutto umoho wodhite nooreeti, insano uurrite no.

Seeda giddosi lowore amada dandaano hijaara mootimma mite uurrinsha kalaqara loossanni nooha togo assite uurrissanni loossatenni gudani gudani hadhuro lowo geeshsha faayya ikkano.

duucha sokko sayeesanno sumudi noohu gido itiyophiyu federaale dimokiraasete mootimmaha woxu ministere ikkasse kulanno sumuda amaarunna ingilizete afiinni borreessinoonniho yaate

Aye woteno Loonseemmo rosiisidhanna addinni Loossinanni kifile roso loossanna wirrijjantanno rosaanora lamenta qotanna baychoho kaa lo assate kaayyo uytanno Aye.

Lalu buuro gereewu buuro meu buuro gaalu buuro hattono wole wole mannu umu dananchira ikko bisoho buudhe keeranchimasi agadhano woyte baxisano.

tini lowo geeshsha biiffannoti dancha gede biiffanno footo danchu kaameerinni haa'noonniti qooxeessa biiffannoti tini kultannori maatiro seekkine la'niro biiffannota faayya ikkase kultannoke misileeti yaate

Kuri lowo geeshsa illete baxissannori duucha woyite seensillu udunnicho yaamamannorinni loonsanniha ikkanna kurino mitur jilu gedeer heeriro mine seesisate woy biifisate horonsi'nanni.

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinsille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote xa tenne yannanni togoo footo haara danchate

Aleenni kulliri lexxanni daa Haawaasi katamira baara widinna gobbate turizimete hala lara kora ikkitino Konninni kainohunni kawa Hawaasi maa linanninna daa attote katama ikkino.

afantino gashshaanonna annuwu giddo mitto ikkinohu itiyophiyu gashshaanchi abiyyi ayiimedihu duuchu baara widinni dayeeno manni ledo latishshu looso toyaatanni no

sarraanqe qodhate hayyicha gurchinore male tiranno mancho hayyo ogimma hegere seeda woy lowo diro hembeelama haaruri kalaqameenna assinannire hoonge dodama hexxa ikkanno yine agadha hiito futtunni loonsoonniti gonfa qodhinannite hoola halaaleho !

suudda xaadisse qaale kalaqqe nabbawate gedensiidi huwato nabbabbanno aana hasaabbe niwaawete amado nabbawate albiidi huwato aana guulcho kultanno hasaabbe niwaawennita amadose qaallate egenno bowirsidhanno balaxxe coyidhanno addi addita baadillicho godo le.

Tenne basera lowontanni biiffanno sagale nooha ikkanna, tini sagaleno waasu tima gannoonniha adotenni qixxeessi'ne shiqqinshoonniha ikkanna, ani umi'ya woy itolla yee halchoommo.

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinsille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote xa tenne yannanni togoo footo haara danvchate

Muronna laalo tenne muro woyi laalo roore yannara sagalimmate horonsi'neemmo tini muro woyi laalo intummoha ikkiro lowo horo uyitannonkete yaate

Kalaqamu haqqi laalo guma woyi muro gamba assine karsiise xaadinse burdunqe maashinate giddo worre ka'nentinni horonsi'nanni woyte kushshi yiteti coomittanohu.

Wedelichimate dirini kalaqaancho qaaga isi hedo gede heera isi hedo qaafa hasiisanonke gede rosicho heeshshonsanni uyittanonke ilama lowoti noonke togoo ilama Maganu batisonke.

Egennaa misa Hasi nanni qaalla fidalsate shotte ba annonsa heedhuro Roore hekki yitanno qaalla uyinsa aatto qaalla mittu dani gano afidhinota ikka noonsa.

Tenne basera lowontanni biiffanno doogo nooha ikkanna, tini doogono xaa yannara koliderete latishshaati yinannita ikkitanna, doogono hala'lite faayya gede biiffinote.

Furra qorkete badhera heedheenna kawa ka a hawandaassanna bisise kifilla Sidaamu zoone addi addi darga ubbanna reytino gede kullanni Furra.

tenne basera lukkuwa ce'nanni bayicho ikkanna, konne bayichono danansa duummadda ikkino lukkuwi mitto bayicho umonsa heeshshi yee worrooninsa waa aganni nooha ikkanno.

Loossinanni xilte xilite xiltte hanni aleenni ledo lannde landee lende loonsummo lawishshi konninni aante shaete borreessantino qaalla Xilte yaannoho Loossinanni.

Lamalate Rosi Umo Qaali kiirote Dona Barru Amado Taqa Looseemmo Qoonqote Tuqqo Xaadisanna Lawishsha Babbada hanni aleenni nummo Nabbawa lawishsha mittenni no.

looso loonsanniri giddo mittu sagaletenna bunu mineeti yaate koyeeno bunu jawa siinna albaanni worre wiliileno noota badhesiinni hige masooweno noota anfanni yaate

base garo litanno godo Qoollee base garo litanno godo Qoollee Qoollee godo litanno garo base umisi aana fincinanni Agishsho ikki !

Kidane mihiret yinanni sagalete mine lawanoe korkaatuno gobbaani qolle worrooni misilera duuchu sagalete dani diraminota ikkase shotu garinni sagalete mine ikkasi buuxisiissanonke

tenne misile aana noorina tini misile biiffanno garinni babaxxinno daniinni xawisse leelishanori isi maati yinummoro isilaamu ama'notte manni konni garinni huuciranni affammanno

Lawishshaho baatto loosa haqqe kare boca xarra dare mine mina huxxa huxxanna w k l mini gobbaanni loonsanni labballu loossaati Lawishshaho baatto.

Babaxxittinno garinni biiffe aleenni hige leelittannotti tinni misile lelishshanori danu danunkunni isi maattiya yinummoha ikkiro beettu anga aanna mirindu lasiilaasi xarimusete giddo wo'me noo.

Konninni gatoommati qarrame kainohunni darawosewiinni looseemma ikkinina fonqoloho woriidi guma beetto ya ane gedeeta ikkite abbitanni ubbe galtaraatina ledo diba annoena !

Togo yaano dhibbu kuni techo Eedisi aana wolu laooshshu geeshsha gobbankenni ikko alametenni qarri kullannihu mereerinni eedisinni bainokkiha ikkirono manchi beetti konni amadamino manni gargarooshsheho dhibbira noosi laonna waajja shiimate.

kowicho nooti aliidi misile lowonta biifinse haa'noonniti qooxeessano dancha ikkite la'annohano baxissanno misile leeltanni nooe ini misile lowonta biifffinnote yee hedeemmo yaate

Korkaatuno goccanna shiimmaadda bootta siittunna ayirrimmu hossuro kibbatenna qoatenni gawajjite fushshite huntanno gede assitanno daafira insa insawa calla hosiisa hasiissanno.

Hiikkoe uduunchu danano ikkirono uduuncho biifise seekkine amaxa seeda diro uduunchu heerano gede kaa'littano ikkininna hakeeshsha huntanori dibatirano ikkino daafira uduuncho amaxa seekkine faayyate.

Looseemmo woroonni borreessinoonni coy hanni aanchine qoonqote fooliishsho qoonqote duu ramme duu ramare neemmona sa u lamalara leeltanno qaale qaalla hunda xuruurtine ronsummonte gede duu ramme leeltannohu leellishshe.

Sagalete mine, kuni sagalete mini manu sagale hidhe birisinni itanoha ikkanna, sagale qixeesano manni daano manira danu danu'nikunni sagale qixxesiranno

tenne misile baxisannonna la"ate injiitanno woy la'ne ronsannire lowote afidhinota ikkitanna tini leellishshannonkeri la'nummoha ikkiro tini misile wonqo amade farashshu aana ofolle noo ejjeettichaati.

Kiisaame chaarte duucha filashshikaarde mitte hige leellishate baychunni baycho haa re ha rate rosiisaanono ikkito horonsi ratenna coy fooliishsho kalaqate kaa litanno Kiisaame.

tini lowo geeshsha biiffannoti dancha gede biiffanno footo danchu kaameerinni haa'noonniti qooxeessa biiffannoti tini kultannori maatiro seekkine la'niro biiffannota faayya ikkase kultannoke misileeti yaate

tini leeltanni noo misile maaati yiniro biifinse danchu kaamerinni haa'noonnita leellishshanni nonketi xuma ikkase addi addi akata amadaseeti yaate konnira biiffanno misileeti tini sidaamu balchoomi tilte leeltanni no

Qaallate Egenno Qaallate Doorshi Fatilsha qaalla niwaawete horonsi noonni gara la ine hattenne qaallanni borreessaanchu saysara hasi rino sokka maatiro lame lame ikkitine hasaabbe.

kowiicho tini biiffanno misile maa labbanno yiniro lowonta dancha gede assine haa'noonni foototi qoxeessuno lowonta danachaho. tini lekkate kuwasenna koate mitteenni nooti leelrtanno

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinsille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote xa tenne yannanni togoo footo haara danvchate

Doobbiichu wonanni Bue Maattuwanke yaano maxaafi giddonni wodanansa afino daafira gattino lameno rosoho ikkanno guwuursine haa ne babbadantinore ite gudino yinanni.

diro ya seedisi reemmo diximbii leemmo yee dawaranno Ille yee ontu diri aleenni keeshshannokkiha ximbii giwino korkaata togo yee kulino keeshshanno yee hegerera hee ranno Ani ille ximbii lummoro dagganno ilama.

Albiidi Huwato hanni niwaawe ani balaxe daqiiqa umi gufo nabbawe leellisheemmo nena Loonseemmo mma nena ha runse Nabbawate Albiidi Huwato.

Koroorimaho, koroorimu duucha horo aanno, manu koroorima xibaho hattono danchu garini qimame qama'maete horonsinanni konninnino dancho foole afidhino qimame loosa dandinanni

tini leeltanni noo misile maaati yiniro biifinse danchu kaamerinni haa'noonnita leellishshanni nonketi xuma ikkase addi addi akata amadaseeti yaate konnira biiffanno misileeti tini

Eewa wedellu daddalunni dhuqa affidhe rosunni egenno afidhe irshunni eo afidhe loosunni jawaattano woyte baalu hagiidhano wedellaho illacha mootimmano maate tuge uyite irko assanna jawaachishsha hasiisano.

dilooseemmona Loossinanni risiisinoena so barrulla dilooseemmona Loossinanni risiisinoena so barrulla dilooseemmona Loossinanni Loossinanni dilooseemmona barrulla so risiisinoena gotona yiie Rosaanno !

Loonseemmo babbadantannokki gede annu gamba asse seejjinota kultannota ikktinotanna aleenni giraafete qinsiishshi hunda nooti mitteenni heedhannori busha nooti niwaawete mitte mitte gufora amaalenni babbadamansanni ikkinota noo hedooti.

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinsille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote xa tenne yannanni togoo footo haara danvchate

Loonseemmo Fiissi ilaminohu Sidaamu Zoone ki ne ledo gufo Alatti Wondi woradira Hoodanna yinanni mitteenni nabbambeemmo Loonseemmo Fiissi Loonseemmo Fiissi.

hijaara loonse gundeenna loosohono fano ikkino gede leelanni nooha ikkanna, kuni ijaarino jawanna duucha kilaase heedhanosi, hattono duucha looso dana isi aana loosa dandiinanniho.

Horo mannaho giddo tii'a soorrittano agatto giddo tini agatto mitete tene age dimbiro mannu giddo tii'a diafirano wo'mankare hawano gede assittano agatto ikkino daafira agatto bikkunilla.

Baadiyyete omolcho boosonni fushshine qorete woy saffu aana hogira worre shaanunni adotenni baaqulunni wahetenni woy maalunni qaammanni intanni Baadiyyete Baadiyyete.

Konne darga addi addi dubbu saada leeltanno tini saada giddose addi addi horo amaddino ise noo basera leelanno dubbi addi addi horo aannoho

Nafara woroonnihu soofu lowonita biifanno danisino lowonita baxisannoho mule noot kuriseno lowonta baxissano. Nafara arrishote maayra woroyihokka? Nafaru togoonta mayra ishinaa'mino?

wo ma rosiisatto woyite hiitto loossanni nooro horonsi ra dandaatto a ti ha runs keenoti xaphoomu tekinike konni woroonni nooreeti Suwashshiweelo Laishsha Rosiisaano Loonsemmo yannara rosaanote mereero millisanni roorenkanni Loossinanni yitanno.

tenne misile aana noorina tini misile biiffanno garinni babaxxinno daniinni xawisse leelishanori isi maati yinummoro kunni roore yanna qulaawa mine shaette woranni dararichootti

kowiicho xuma mtini maa xawissanno yaannohura biifinse haa'noonniti qooxeessano faayya kultanno tini kayi leellishshannori borrote uduunneeti lowo horo aannonke kuni

Tini misilete aanaleelishani noori maati yinumoha ikiro albaho riqinanire amaxite woyi albaho riqinanire leelishani noo yaate roore yanna albu seeneho ba`ano.

Lamalate Rosi Umo Qaaqquullu Agarooshshe Barru Rosi Amado qo ro pho ten ni qorophotenni Qoonqote Tuqqo Xaadisaanna dan ni ma le dannimale Babbada Taqa Lamalate Rosi Umo.

tenne misile baxisannonna la"ate injiitanno woy la'ne ronsannire lowote afidhinota ikkitanna tini leellishshannonkeri la'nummoha ikkiro tini misile budu uduunne uddidhino geerchooti.

dawarannohu mihu xa Hibbo afannokki dawarannohu mihu xa Hibbo Hibbo xa mihu dawarannohu afannokki Taqa Looseemmo a gede Geelo geeshshi !

Angate woy illete diqata lawannore hattono coyi ranno coydhanno woyte rosaancho a aguri w k l Baalante rosaanora taalo illachishate deerranna uyinsa Angate.

loonsanni yannara Xaa noonniti hee loonsanni yannara Xaa Xaa yannara loonsanni hee noonniti Wolqisa Muuxxinsete Kofono di Abbay lagi aanaati !

Ficheete qeexaali aana noo manna ayyaanna wolqasi haaro uddano Wolu garinnino diru addi addi hidhe ikko noosita akkala hayishshi re amma note ayyaanna.

Kunni illete leelani noohu teqamete mineeti kunni minirra mule babaxinori noosi hakiino sa'eena mitte mottore sayiikile barandu aana no mitte kayiini....

Loossinanni hanni ki ne gufote amado Goofimarchoho konni aleenni A nna giraafete qinishshi xawisate hunda shiqqino maatto heewisiisatenni wo naalle.

Zaafana haanto zaafa yaa baato loosine woyi irshsha loosine henayiha ikana haanto kayiini hayisso mixate laloho mereta mudhate horonsinaniha ikase kulani.

Ali Ali Arrishsho Aantete Techo qiidootta arrishsho Balekkira babada lu buu buu yiinona Aantete Hooleemmo hooleemmo yuummoro Ga meemmo ga meemmo yiinnona Ali.

Looseemmo Loonseemmo Qaali suudu Fiche afi rinonna wole hilidaanna bisubbara qolleenna beehama xaano mitto qaali suudunni nooha dandaanokki shiima qaalu bisooti.

Saada: Dubbu saadanna mini saada yine lamewa banidan. Tini leeltanni noot basu lamenikawa gaamanitanno gobba saada giddono gaamanitanno mini saada giddono

Aanteteno Eedis vayrese mundeensa mannira mallatenna mallaadatenni iillara dandaanno qarranna mala ikkannore woroonni shae wonshe Aanteteno Aanteteno Eedis vayrese mundeensa.

Tini lanemo sagale babatitinorinni qitesinonita ikitana lowonitani marekisanotana halichishshanota ikiatana gidoseno kirre naffa gudaniki sagaluwa amdinoha ikana rore yanara initanihu budenu ledoti.

Tenne basera woshichu danasino waajjonna kolisho dana afirinoha ikkanna albasiinni higge gaare leeltanno isino tenne gaarera woroonni uurre nooha lawanoe

tenne misile baxisannonna la"ate injiitanno woy la'ne ronsannire lowote afidhinota ikkitanna tini leellishshannonkeri la'nummoha ikkiro tini misile baxissanno murooti woy caa'linanni haqqichooti.

Kuni mati yinumoha ikiro hanja murowa afine'mona bifadoricho ikana isino Kone darga mayi leelanno yinumaro muuze hanannisu timantime gooranna buurtukaane

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinsille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote konnira dancha gede assine haara danchate mine minne hee'noonnihu hala'adu xawi mereero noohu leellanni nooe

kuri dogote ana lelitanori oritodokisete amassine ikitana kurino babatitino udunuba ududhe ayanisa barra ayirrisanni affanitanoha ikana lelitanohuno quchumu gido afanitano.

addi addire safarre hirranninna beenkanni hayyo giddo mitte zayiitenna laanba hattono wolere du'namaano beenkanni gara ikkanna kowiichono hakkuri assinanni he'nooni

Lamu dani muziiqa godo'linanni lamunku huuro taashshine amadisiise coomado huuro uyittano gede assinanni sirbunna faarsote qixxawo qooxxeesira, tenera kayinni sokkote badhooshi heeranoha dilawanoe.

biifallite kinchu doogo aana daddalu base noota mineno hatto gobba hirrannire wodhite noota hattono seesu mine ikkasi kulanno egenshiishshi waalcho no

Kaa latta onsa gara konni maxaafi albaanni qooli aana lai techo kiiro borreessinanni gara ronseemmona hanni ani borreessate Gombote malaate coy fooliishsho gara faasho faneemmo nena mma nena horonsi nannihu ha.

hawaasi quchumi giddo biifinse loonsoonni sumudi giddo piyaassaho afamannohu gebirieli yinanni sumudi addinta biifannohonna duuchu manni hawaasa dayeero footo ka"annowaati

kolishsho kameelu doogo aana duuchu kameeli haranni nootanna albanni higeno xexxerrisu nootanna hattono duuchu hijaari noota anafanni baseeti yine woshshinanni

Konne darga addi addi aggatto leelitanno tini agatto anganni woyiite addi addi horo uyiitanno ise loonsoonihu addi addi laalo ganba asineeti

Taaohellanna bolokeetete hombonnitta kinchu hoowe, siwiiluni loonsonitta hoowete waalicho hattono alibidosi, taaphelu cuukote quchumi rosu borro mine heerasi xawisannoha ikkano

Kuni mati yinumoha ikiro hanja muroni babaxino daninina ragini intani sagale woyi sagali comishatenna bifisate horonsine'morich ikinota bunxana qoleno lame yaate

dandiitanno buuxxanno niwaawe nabbawate dandoonsa niwaawe suwisse nabbabbanno bowirsidhanno macciishshite huwattinore coyidhe qaalla garunni xiinxallitanno kultanno borrote hedo graafete qiniishshinni coy fooliishsho yannatenna borreessitanno dargu gurdi ledaano hattono massagaanchimmate sufo baddanno.

Mekiskote olompikera beeqqe heewo hanafe albaanni massaggannori ledo tonaa lamala kilo meetire dodi gedensaanni lekkasi gawajjo qarrisseennasi ledosi noohu Maammo Woldehura hedinokki yannara heewo agure fulara noota kuli.

Beeqqo gafa qaaqquulle hanqafanna agara saada Taalleenya Jawaachisha allaala xuuranna shafa obba gura dikko ha ra uduunne hayishshanna w k l barru fooliishsho aannokki meyateloosi beeqqooti Wole widoonni dagoomu labballu looso.

tini lowo geeshsha biiffannoti dancha gede biiffanno footo danchu kaameerinni haa'noonniti qooxeessa biiffannoti tini kultannori maatiro seekkine la'niro biiffannota faayya ikkase kultannoke misileeti yaate

Tini misile xawissannohu yanna abbitino kadhano haarinno mancho, waajjo uddire, kolishsho qodhe duume xeeqe rarraasire haranni nooha wole mancho hirate worronniha babbaxxino uduunne, korreente sayiisaannota siiwonna uurrinshasenna doogote nooha wole mannano xawissanno.

Tenne basera mini saada giddo gaamantannota ikkitinoti gerechote yinannita ikkitanna, tini gerecho danaseno duume ikkitinoti, hattono qaltino wiliilichi uulla gare no.

Haqa mure woyi bonce loosirate siwiilu uduune horonsi'neemmo hattono baatto qotisi'ne loosirate siwiilu uduune horonsi'neemmo hattono wole wole hajjubbara siwiilu hasiisanonke.

Qaallate Egenno Qaallannita Addaarronna Gurcho Fiche Aleenni nabbabbini niwaawe giddonni qaalla fushshitine uynoonni lawishshi fichensa gaamotenni ikkitine hasaabbe Qaallate Egenno.

tini maa leelishshanno yaannohura lowonta biiffanota misile xuma gede assine haa'noonnita leellishshanno misileeti kaameru danchunni haa'noonni lamboe biiffe leeeltannoti beetu loosirinorichira xagicho gananni nooti leeltanni nooe

adhe ittannowa Mancho Mancho ittannowa adhe ha ranni banqimma beleqqe Tenne keeshshiishinonsare afa hooge ikkitonni ilate yannara Bujjuure Mullarella hasaamboommo !

Kunni dargi bunna ganfe hiranni dargaati. Konne darga bunna xorsha balaxe sukaare woyi Maxine woranni afamano. Konni bunnu minnira albaanni hige kolisho doogo aanna hodhishu haranni no.

Tenne misile aana laeemmo woyte leelanni noo'ere aane noo garinni xawiseemmo. La'anni noomorri goowaho sidaamu daga qolo uddidhinno manni leelanni nooe.

Masoowe masoowete yaa biifanno uduunnichooti lowo sagale amada dandaano uduunnichooti masoowe duucha woyete aamanshshu gede assine uuyinanni uduunnichooti masoowe lowo geesha danchate

Fiissi malkanyu Sidaamu aana assannore Wole widoonni Fiissi urdete xawo calla giwe assootensa diigate wolootu ejjeetto ikkikkinni ayiddu mereerono egennamino ledo assino sharro bacate.

Tiransferimere, tiransifermerete yaa caabichu woliqa sayisannori caabbiicho mitiwinni wolewa shiwote sayisate mito dariga woliqa diunite hakinni bebehate hotonsidhano hayyo tiransferimerete yinanni

tini lowo geeshsha biiffannoti dancha gede biiffanno footo danchu kaameerinni haa'noonniti qooxeessa biiffannoti tini kultannori maatiro seekkine la'niro biiffannota faayya ikkase kultannoke misileeti yaate

kuuni dobichu sase leekanni matto kaxe mitte leeka goti asire noo. mittu albira hige harana mittu badenni hige dannni noo.

Isayyo Borreessa Sa u lamalara gamba assidhini hedo kaima assidhine lame qoola ikkitannota giddose lami hasaawa afidhino borro mittu mittunku borreessate wo naalle.

dilooseemmona Loossinanni risiisinoena so barrulla dilooseemmona Loossinanni risiisinoena so barrulla dilooseemmona Loossinanni Loossinanni dilooseemmona barrulla so risiisinoena gotona yiie Rosaanno !

muziiqu uduunneeti yinanniri giddo mitto ikkinori gannanni huuro fushshinanniha ikkinoha begenaho yinanniri duuchuri noota hattono gitaare nootanna baxeemmo yitanno borro no

duuchu dani safgale nootera hattono quuphu loonsoonniti woxi hattono budu sagale shafeeta noota anfannite yaate shoolu uduunniri worre abbinoonnite yaate

tini aleni leltano misile mati yinumoro maanu mitto mine befano shaera ure addi addi danni uduune udire noo qoleno woluri mine bifisawori noo

qola dawaro mote Xa Xa mote dawaro qola hoogihu daga yiihu gedensaanni xa maanchu miteekke aate albaanni Agi soicho yaanno !

manni Xa godowa Agummo noohu manni Xa Xa manni noohu Agummo godowa ya wonshe qulleessi re yee hibbote dawaro kulanno !

tenne misile baxisannonna la"ate injiitanno woy la'ne ronsannire lowote afidhinota ikkitanna tini leellishshannonkeri la'nummoha ikkiro tini misile hunkee fii'nanni sofiteeti.

tini lowo geeshsha biiffannoti dancha gede biiffanno footo danchu kaameerinni haa'noonniti qooxeessa biiffannoti tini kultannori maatiro seekkine la'niro biiffannota faayya ikkase kultannoke misileeti yaate

Umu dananchi tatae goofe badde ikkiha ikkiro woyi base mulugatturo togoo xaggicho qamame loonsoniha horonsi'nanni yinanni coyi'nanna macciishshommonna isi mageeshsha buuxaminoretikka.

Labbalu lekkansa diwanoha kone biifano koatte lukkanna la'nanni woyte halchishano biinfiluno ledanoho kaajjado saadate qodini loonsoniha ikkino daafira seeda yanna heera dandaano.

horonsidhanno doogonni nabbabbanno kiiro suwisse nabbawa dandiitanno kiiro nabbabbe amadose maacciishshitino kiiro amado xawissanno coyidhe xawissanno qaallate egenno bowirsidhanno afuu jirte garunni buuxxe coy qaallannita addaarro fiche buuxxe fooliishsho borreessa dandiitanno.

Tene misilete aana la`noomonte gede angate loosi uduune kone angate loosi uduune manu angate egenosi horoonsire loosinoja ikanna loosino uduune womaashaho soorano.

giwirinnu laalchi giddo mitto ikkinohu yannate hayyo garinni loonsannihu qunqumadu shaani itate injaanno gede ikke noowa ikkasi noota anfanni baseeti yaate

Sidaamu Daga dhagenna bude yineemmo woyte ninke xaa illamara lowori haaroma'nonke mayra yiniro gudinse sidaamu daga dhagenna budi daafira borrotenni woroniri batirinori nookki daafira.

Quchumu giddo ikko doogate iima qacete ikko togoha ishine tunganiha worenna mannu ishine woyi xeqa lawinore hakko tuge sa"ano gede assinoniho quchumu keeranchima agarate yine.

Kuni mati yinumoha ikiro hanja muroni babaxino daninina ragini intani sagale woyi sagali comishatenna bifisate horonsine'morich ikinota bunxana qoleno lame

aleenni ini giraafe Taallenya yaa dirunni geeshshunni aana seennu roso nohunni hiitti giraafe w k l nni deerrisamate aleenni ini.

seennu roduuwi lekkate wodhannota ko"atte danase kolishsho giddose waajjo dancha gede loonsoonni minira woluri mule noota anfanni hee'noonni baseeti yaate

Yannilicho caabbichu woliqanni loosanno kaamella woyi mini kaameellati, kuni kaameelli manu fenjejje umisi hajoranna mini manira calla horonsiranoha ikkinotta buuxa dandinanni

Tini lellano mini alatti chukote quchumi gido affamanoha ikana kuni minino kaliki amaninanni minette amanote mini su’mino mesere kiristosi yinanite.

mannu ofolle noowa owaante uyiitannoti dagge uurrite xa'mitanna waajjuullunna koliddu manni noota hattono uurre noori sidaamunnita budu uddano uddire noota anfannite yaate

Hayilera albira Xaphoomunni Hayle mittu shiimu olliinni mittore loosi ne fule anje hee re afi rino kakkaonni kae gumaho iilla umosino ikko gobbanke alamete baxxite dandiinanni afantanno gede assino.

Kuri leleitano manoti woy weddeloti angassa amadinota xexxerisaho yine woshshinanita ikana kurri xexxerisa amadhinori manna dariguni dariga hadhe hadhe birra afidhano dogoti

Kuri lelitano udunubba babatitinore ikitana kurri udunino technologete lophani loosanitinore ikitana insano computere, mouse,C.P.U,keyiboridenna moniterete yinanire ikana kurino adid adidnni loosa didanidano.

afantino gashshaanonna annuwu giddo mitto ikkinohu jawu manchi angasira mayiika amade coyiiranni noota iimahono sidaamu qolo uddire noota anfanniho yaate

Sagalete mine kone sagalete mine jawa baatoshe batisisanoha ikanna isino minu woyi ijaaru lowontani jawa ikke leelanotano seekine misilete aana buuxo asinoomo yaate.

Mannu jajjabbu womaashsha afirihu woyi wolqa woxuti heedhusihu tene basera marre ittanni agani ileseni biifinore daa"attanni yanna saysano biifado base duucha heedhano quchumate.

Babaxxittinno garinni biiffe aleenni hige leelittannotti tinni misile lelishshanori danu danunkunni isi maattiya yinummoha ikkiro haqqe Kuri su'mi reejjeho. isi giddo hige weese leelittanno.

Korkaatuno base baala industire ikkitino Loossinanni daafira faafirikkatenni fulanno ishini aanchitine lame lame babbaxxitino doogonni waa burquuqisanno Korkaatuno base baala.

Seedu diri albaani ninke gobbara afantino agatto duucha no insara giddonsa wore loonsanniri no daafira mannu hakkuri bade afe horonsirano horo hoolonnire ikka hoogirono uyittano horonna gawajo bikka anfe buunxe horonsira dibushshano.

Loossinanni aleenni nabbabbini kiiro hanni aleenni ini amado aante shiqqino qaallara lawishshi woroonni shiqqino addaarro dhaaddote fichensa lawishsha ani qaalla hunda shiqqinote ledo fiixoonsi.

dhaansisi martanno muddante afate maatiro dhaansisi dhaansisi maatiro afate muddante martanno woyte anninsa Hawalle daggini ooso ya Malawinke karrate kao !

Kunni illete leelani noohu biifiñse loonsonni bayiichoti konni darigira leelani noori haamatareeti hakiino sa'eena googide, siina, jabanu, masoowe, sanbiile nna wkl.

weesete yinanni muro leeltanno tenne muro kifile sasewa beenkanni iseno: hokkicho, muqullichonna, ha'michoho yine beenkanni kifilla afidhino murooti tini yaate.

duucha borrote uduunne hattono maqase murrannitanna biirra duuchu danita qalame hattono addi addire mittu fanu borsi giddo worre heee'noonite yaate

Bunu mine bunu mine leelani noori giddo siina birciqqo safeedu babaxinori adi adi uduunichi adi adi horo aanorichi noota hendeemo.

Sidaamu qaalu borreessammenni ilamatenni ilama tareessanni abbinohu aleenni xawinsirenna wolootano ikkanna bude lainohunni affino warxa woy haa jawa woy albiidiha ayirrisanna woluno kuri lawannori kullannireeti.

annokki adh Loonseemmo aleenni Rosaano annokki adh Loonseemmo aleenni Rosaano annokki adh Loonseemmo Loonseemmo adh annokki Rosaano aleenni ani Danchaho !

konni qooxeessira babbaxxitino muronna laalo hattono haqqe noo bayicho ikkanna, konni qooxeessira weeseno biiffinoti nooha ikkanna, hattono lallu qanchu giddo hayisso itanni no.